duu ka dabba ni paɣiba ka bɛ ʒi din ni ka paɣa zaɣ' yino ni dabba anu ka bɛ ʒe zuɣusaa ka tiivi diba-ayi ka di yili duu maa ni ka dabba maa ʒi kuɣusi zuɣu kuɣ' shɛŋa bɛ ni ʒi di zuɣu maa zaɣ' taŋkpaɣu ka paɣiba maa shɛba zabiri yɛlo

Bɛ durɔnyila bɛni nuu n-nyɛ li ka niŋ bɛrigi n-taɤili nuu maa puuni ka niriba be bɛrigi maa puuni n-chana paɤiba in dabba ka shɛba bɔbi bɔbisi ka shɛba bi bɔbi shɛba nyaɤi bɛ baaginima ka doo pili zipil'sabinli m-be tooni

Dabba bɛ niriba ayi ka mashiin ʒe bɛ tooni ka bini ʒe doo maa tooni ka doo maa ɡbaya kaman bɔɣati ka ɡbubi bini o nuu ni ka so ɡbaya baɣi o ka ye liiɡa ʒee ka pili zipil' piɛlli

duu ka bɛ mali duu maa ka zaŋ teebuli n-zali duu maa sunsuuni ka zaŋ kuɣu zali ni maani ka niŋ wɔduropu niŋ duu maani duu maa zuɣusaa ka laati yiliya ka pateesa shɛli din yiliya maa zaɣ' sabilinli duu maa zuɣusaa peenta shɛli bɛ ni zaŋ peenti li maa tampilim kala n-nyɛ li

Baanjiri duu ka bi niŋli ka niŋ binshaɣu zuɣu bi ni ʒiindi n damgiri baanjira maa n zali ka niŋ nuu paɣabu shee ka laati dibayi yili dinni ka duu maa peenta maa ka bi peenti shɛli polo zaɣ piɛlli shɛli tampilim kala

tan'meriba ka bɛ kana ni bɛ ti me tandi ka me ka gbubi di takara maa n-gbaya jirambisa zuɣusaa ka bɛ tamiya ka bɛ pili zupiliti so zipiligu kala nyɛla buluu so dini zaɣ'piɛlli so dini yɛloEdit (Resolution)

maka Ka dab ba ni paɣaba ka kaaba ʒɛya dabi maa ni paɣa maa dab bi maa gobi chinchin chinchin piɛla bɛ bi piri namda nima namda nima ka paɣi maa ye nee piɛla bɛ bi piri namda nima ka paɣa maa ye nee sabila

Bihi ni ninkura paɣaba ni dabba ka bɛ ʒɛya ka bɛ zaŋ bini n googi ba ka bɛ ʒɛ bini maa gbini ka niŋ noosi maasi nima ka bihi maa zaya ka doo kuriya ka polinga ʒɛya ka zaŋ noosi maasi niŋ o nyee ka pili.

Paɣa ka o ʒɛ jaarani ka so jinam orinji ka gbubi bini o nuuni ka o zabiri ka di nya zaɣ' dozim ka o ʒɛ.tabi jaara maani

Dabba ka bɛ zaŋ binsheŋa aduu laati niyi kpi ka a koneti binshaɣu tili ka di laati biɛni maa n zali zali ka ƶinʒi dizuɣu ka sheba ʒɛ zuɣusaa ka sheba kuriya ka sheba dabiya bɛ liiga nima kala zaɣa dozim bɛ zipilti zaɣa dozim.